Masanga ezali likolo ya mesa na bavere mibale na karto ya biswi, televizio toza komona likolo ya lumwale, barido ya pembe.

Na balabala bato batondi bato ya pusu ba mutuka ba taxi voiture toza komona bato baza kosomba biloko ba mosusu baza komema basaki ba mutuka pembe eza koleka na nzela bato mosusu basimbi ba bidon

Mokonza-mboka azali kopambola bana basi aza kopesa bango mapamboli bafukami bamosusu bavandi balati bilamba ya bokoko.

Namoni na misapi basimbi mafuta ya kopakola na mafuta yango ba desine mwana mwasi aza kopakola baza kosala publicite na yango

Babeti ndembo ya makolo.

Bato bazali kokende kowelela bisi bamemi biloko na motu badungu bamosusu bamemi na maboko bi sango eza couler ya mai ya pondo.

Motuka mibale etelemi liboso ya ndako tomoni eza etage tomoni ba njete toza komona batie ba caro.

Awa tozali na hotel moko ya monene tozali komona na se na yango ezali na piscine toza komona batie ba para pluie toza komona eza na ndako ya etage toza komona bato bavandi na mayi

Balabala epasuki tomoni mutuka ekweyi na kati ya libulu motuka ngo ezalaki na couleur ya mayi ya pondu eza na gudron.

Portail ya mwindu mire ya pembe anten eza likolo ya manzanza ndako ya pembe na bakanga moyibi likolo ya mire.

bamapinga ya ekolo basimbi bamunduki

buku ya bana bakomi alingaka kotanga nkombo na ye lili badesine bana misato mibale ya basi na mibale moko

Na quartier toza komona bamamwa mi2ale baza kotambola na nzela .Moko asimbi ba shakoshi mibale na maboka te kitambana na motu. Mosusu asimbi shakoshi na maboko aza koya liboso toza komona baparapui na nzela na bato baza kokendela makolo.

Sani ezali na kati mbisi, ndunda, pilipili na sosi batie yango likolo ya mesa na ba matungulu.

Camion etelemi bafungoli porte baza kobimisa biloko, bamarchandise na kati tomoni batu misatu baza komema penepene nango batelemisi moto.

Mama Oyo amemi sani na mutu mosusu aza kotala n'a nzela